Paune debbo fere o ɗo borni kare les, materiyal be nanta gele mako ɗo suddi o ɗo nyobbi juɗe mako ɗiɗi ha ɓandu redu mako jungo gotal be nanta halagare ɗo naftire gam waɗuki paune wodi dammugal katako ha ha jungo nyamo mako.

Ɓe fawni pellel jooɗugo, jey nanta siwtaare. Woodi teebur mannga daneejum ɗo tarni ɓe koromje, ɓe waɗi kapet girin haa pellel joonde man. Woodi koromje haa yeeso man. woodi hiite.

Pellel nyamuki, e nanta moftorde benanta yaruki, ɗo naftira ngam haurugo himbe hako larani jo nde, ɗo nyama nyamdu, ɗo bo haura pellel ngam waɗugo mitin, benanta ummatore fere-fere.

Leso ɗo naftre ha sare ngam waluki, benanta siwtuki ha doman, ɗo naftire ha hotel ngam waluki, leso ɗo naftre ha pellelji fere-fere ngam waluki enanta siwtuki.

Dammugal nastuki wuro ha jiha fere e fauni ɗum do hollate pellel a nastata e nanta indeu nokkure a nastata. Ɗum ɗon wade ngam bi'adama anda ha woni anda bo to o joɗi pellel on gam bi'adama hefta nokkure woni.

Ɓoggol kompiuta andiraɗum VGU, ɗo naftire be haura ha ɓandu CPU ɓe haura bo ha ɓaandu monito, ngam hokkuki goɗɗo laara ko wooni ha ɓandu kompiuta.

Ardiɗo lesdi nijeria mr bola ahmad tinibo oɗo jodi ha dou korwal be tutaji guda nai be alama lesdi nijeria oɗo joɗi hitte haskimo her dau oɗo waɗi gare be nanta hufnere.

Laawol mangol jei moota. Woodi shaagoji ha sera man, dou be nanta les. Woodi alluwaji gengal sainbod ɗuɗɗum. Woodi mota, bos ɗo dari ha yeso shaagoji man.

Fiji ball. Derke hon tati ɓedo fiya ball. Goto ɗo wadi riga yelo, o diwi, o do jippira kosɗe mako gotel ha yeso gotel habawo. Wodi ɗiɗon ɓeɗo waddi kosde maɓɓe be nanta paɗe ball do ɓawo goto o do ɓorni kare fiji ball.

Perpesu kayan ciki be nanta nyiri garin kwaki, ɗo waɗi ha nder plat danejum ɗo rese ha dou kapet ɗo nyamire nyri benanta perpesu man.

Sarka dande be nanta yeri do resi ha do a bawal pepa fere do fauni ha yeso man hunde dande mai sarga wodi hoto goddo be nanta bingel ɗo naftare gam paunerobe do wada ɓukkoi do wada fulorobe do wada.

Ta sai naftire gam waduki takai, do valla ha ko larani nyamande do sure tobo naftire hasare ha hotel ngam waduki takai.

Paune darkejo fere ɗo ɓorni jallabiya benanta Paune, Yabe ɗum benanta keke nyotuugo. Minɗo naftira jallabiya ha ko larani Paune benanta waɗuki ngam suruugo ɓandu amin.

Alluha gengal andira ɗum signboard. Ɗo naftire ngam shedunki ummatore ko haani ɓe anda. Goɗɗo ɗo jogi handset ɗo holla himɓe, himɓe didi ɗo nder handset man.

Alluwa ngengal ɗo naftre ngam shedunki yumma tore kow handi ɓe anda hako larani kuɗeji ɓenanta jawabu ɗo naftire benanta vindi ha komputa ɓe waɗa pirintin

Jamdi ɗo naftire ha nukkure fere-fere. Geɗo naftire ngam waɗuki dammugal, do naftire ngam waɗuki sakata, do naftire ngam waɗuko welda, do naftire ngam aatugo ko faddaki lllllllllllll ko larani dammugal ko nde sare

Kare kude andirade tools , wodi manjagara wodi shovel , ɗiɗo naftire gam buwiki benanta ɓoftukki leddi be jarandi enanta dotti ɗo naftiraɗi ha sare ha ngesa ɗiɗo wallini ha daldal pellel benanta stones.

Gasa ɗo waɗire morɗi ngam paune, rooɓe be nanta bukkoi rooɓe, hore debbo fere o ɗo mori ɗo rufiti yeso be ɓawo sera be sera, ha chakantere hore mako o waɗi atacmen, ɗo nyobbi nyobbi o ɗo jippini Har ɗawo, o ɗo waɗi hunde gargajiyaji, be nanta bit ha chaka man.

Nyebbam ha nder paali guda ɗiɗi, gotel ɗo wailiti yeso gotel ɗo hokkiti ɓawo, ɗo naftira nyabbam man ngam hojuki ha ɓandu vo'itina lara wodi bak giroun bulu, ha hore gotel bo balejum.

Gasa ɗo nder ko roɓe naftirta ngam faune. Ɓe ɗo naftirta ɗum ha morɗi fere-fere ɓiingel debbo fere ɗo mori morɗi lorni diri bawo benanta rivom oɗo joɗi.

Gasa ɗo naftiri ngam morɗi ha hore roɓe. Ɓingel debbo fere ɗo mori attachment ɗo rufiti her ɓawo, o'haɓɓi fere ha caka hore mako be nanta hunde fere boɗejum. Oɗo hokkitiri ɓawo, oɗo waɗi yeri danejum. Hoto gotel mai bo hokkitiri yeso oɗo waɗi I-lasis ha gite mako.

Audi waken suya ha nder buhu waken suya ɗo naftire ngam waɗuki wara, nyebbe kanjum on waken suya benanta hausare ɗo awe nyebbe on je zamanu.

Alluwa geengal anndiraaɗum sayinbod, ɗo naftira ngam ceedunki himɓe, ko haani ɓe annda. Durom ɗo dari jey ndotti haa sera alluwa man, les alluwa geengal may woodi geene.

Ɗo ɗum curgal ɓiɗɗo debbo hosi hoto, hoto ɗum ɗon naftire ngam resuki tarihi ɓi-adama lara ɗo ɗum hoto ɓiɗɗo debbo fauni holla do o heɓi curgal boɗɗum, o ɓorni o holla seyo maako curgal do ɗon waɗe ngam fadda ɓandu suura ɓandu hoto bo ɗum kuje resata tarihi.

Fiji bol derkejo fere benanta hufne fesin cap, riga petel danejum, be salla spot ɓalejum, be paɗe ɓalejum, oɗo yaɓi bol oɗo nder pellel stadium pellel fijiki bol, o ɗo dari sukaɓɓe fere ɗo waɗa opunin exercise.

Ɗo on ɗon nodde gulukos e turankore kurori on je ɓi adama naftirta wakkati o somi ko o nyauɗo heɓa ummitirnamo ɓandu mako wakkati eɗo ɗon naftore wakkati bi-adama walanana ɓandu mako jamu ho naftiri gulukos andiraɗum enanta turankure ɗon naftore ngam falluki fittingo ɓandu ɓi-adama kurori.on.

Kosmetics kare faune roɓe, ɗo naftire ngam wujeki ha hunduko andiraɗum jambaki, ɗo jeri ha dow paɓawal man ɗo naftire on ha kolarene wujugo ha hunduko.

Deftere je hosi jawabu hako larani jawabu hunde fere. Ɗo naftire ngam janguki be nanta anduki andal fere je ɓiɗɗo Adama yiɗi anda. Wodi deftereji fere-fere ɗo les resi ha ɓawo je ɓe jogi man.

Agogo hunɗe on jebe me habbata ha jungo. Ɗo naftire ngam faune robe be worbe ɗo naftire ngam yu'iki wakkati. woɗi balejum woɗi nɗanejum ɗo naftire be jungo laral, be nanta sarka.

Mota ɗo dilla ha nder ladde ha dou lawol mangol waɗaka kolta. Mota ɗo naftre ngam waɗugo jahale. Jipwa manga ɗo dilla, wodi pellel daldal ko voɗa wodi hosere be gene.

Suga ɗo naftire ha sare gam yaruki ti, gari, beka nanɗi. Ɗo ɗer roba roba mai bo ɗo beli haɗow pilait ɗanejum ɗo sigi. Ha sera robaji man be nanta pilaɗ man woɗi jamɗe fere balejum benanta ɗanejum.

Ndiyam caayi haa nder koofi daneejum, be nanta cookali en ɗo naftira caayi ngam yaruki fajiri, na ange, be nanta jemma. Woodi suga haa nder rooba be nannta kwaali, kanyan caaayi ɗo resi haa nder pilet, en ɗo naftira ngam yaruki.

Paɓawal deftere ɗo windi be nanta turankore ɗo hosi jawabu ha bandu paɓawal mai wodvindi ɓalejum, wod danejum, ɗo naftere gam jangunki, ngam heɓuki bayani.

Kare nyamande benanta yorki ɓukkon leɗɗe andira ɗum frut e turankore, ɗo naftire be man ha sare, ɗo naftire ha pellel kugal, ɗon leɗɗe goyva, ɗon apple, ɗon bo ledɗe a yaba.

Poli danejum benanta ɓalejum ɗo joɗi ha leddi danejum ɗo yeso balejum ɗo tokki ha bawo, poli ɗo wurne ha sare poli ɗo waɗa geraɗe didi ferna guda didi vurta debbo be gorko ɗo naftira poli ha sare ko larani durgo.

Hot plet ɗo naftire ngam defuki nyamdu, sa'uki, wuluki. Ɗo naftire ha ɓade, ɗo naftire ha pellel sorugo nyamdu ngam defa.

Mashinji ɗo naftira ngam valluki ɓi aɗama, hako larani kugal mako je hanɗe ɓe jango. Ɗon naftire ha pellel maɗi ngam hauruki siminti ɗo naftire ha pellelji fere-fere. Kampaniwa ɗon naftira ha valluki kugal ngam yauɗinki.

Urdi ɗo naftire ngam fesuki haa ɓandu, ngam fadda ɓandu ɓii adama daga kacceli, benanta dotti. Ɗo naftire haa saare, ɗo naftire haa pellel kuugal, haa moftorde ummatoore.

Fulawaji, ɗo taskiti ɗo wo’itini ɗo voɗi ha nokkure cakantere sare, be mahul ha sera yeso man wodi lawol ɓe ommaɓɓiti, to waɗi fulawaji ha sera-sera man.

Sukuldireba be nanta pilaya, ɗo naftire ngam fistukki, be nanta haɓɓuki not haa ɓandu mota, keke, ko bo’itinki hite, do naftire haa kularani pellel kugal benanta sare.

Kwali lekki asibiti min ɗo naftira lekki gam yaruki to min nyauɓ, ɓe hokka amin ha asibiti tu min nyawi, likita lari amin gammin nyara min heɓa jamu amin, kwali mai ɗo wali hado folo ɗon danejum benanta balejum ɓalejum.

Apple wodi boɗejum wodi yelo ɗiɗo naftire ngam yaruki, kare on je leddi yasi ɗo ha nder kwali warirta ɗo haɓɓe on sora.

Shaago koo pellel sooruki hunde hiite, woodi Reediyo, woodi Bob je sola, woodi jey naftirta bee hiite, ɗo jeeri haa dow Kanta andiraɗum pellel resuki, haa kolaarani jeeruki huunde sorugo haa nder Shaago.

Sare ɗo mahe be bulok siminti, be nanta leddi, be ndiyam. Sare be gate, Ɗo naftira gate ha lawol nastuki nder sare, ɗum ɗo naftira ɗum ngam fadduki sare. Minɗo maɓɓita be nanta maɓɓuki ngam nastuki be nanta vurtuki nder sare.

Moftorde ɓiɓbe aɗdama wakkati siyaasa, ndaɗɗon ganduje e nanta himɓe faddinta mo. Rooɓe ɓe moofti ngam nanuki jawaabu, ko ɓe jabɓi mo wakkati o yilli ummatoore haa moftorde haa jiha feere, ɓe do mofte ngam nanuki jawaabi ɓi aadama.

Kare paune ko larani sare, sare zamanu gidan sama wodi giras kapet benanta hite, benanta leɗɗeji fulawa sare ɗo naftire ngam nastuki wala.

Nyamdu hausa’en andra ɗum dan malele ɓeɗo naftira kurori ɓe lawa to fuɗɗi ɓendugo se ɓe rufa ha nder paranti se warta ɓe wada manja ha dou man ɓe ta'a tingere ɓe wada citta sai ɓe nyama cokali ɗo nder dan malele man ha nder plade mai ɗo resi ha dou tils.

Kare paune robe be nanta worbe, wodi kifneje wodi rigaji wodi kare soruki fere-fere do jeri resi hado jamdeji do naftere gam paunerobe be nanta worbe.

Computa ɗum ɗon naftoro ha ofise, ɗo mari ki botunji je nyouki, ɗum ɗon naftiro ngam humtuki haje ɓi adama ha pellel kugal, pellel lumo mako, ɗum ɗon vallo ɓi adama ha heutinki ko chafi tsakoji mako, haɓi adama nder laulau, waɗa taipin, enanta ko cafi kuɗe computa.

Waldrop ɗo maɓɓi ɓenanta dammuɗe ɓe handel jungo mabbutugo, min ɗo naftira woldrop ha cuɗi amin ngam waɗuki kareji je min ɓornata ha sare.

Labi ɗo naftire hasare, ɗo naftire ngam ta’uki kusel benanta tauki follere, ɗo naftire ngam bii aadama huwa kugal mako haa nder wakkati, ɗo naftire haa labiji fere-fere habo ko larani huwugo hasare.

Inji andiraaɗum jenereeto, ɗo naftira gam heɓuki yi'ite haa pellel kuugal, saare, shaago. Ɗo naftire bee nyebbam ha ko laarani umminki.

Kare kudenirti inji beld ɗo naftira ha inji namugo, ɗo naftira ha mota, ɗo naftira ha keke napep, kanjen ɗo wailita jamgi fa’aki e jamgel fere ngam machin dilla, mota dilla, keke dilla.

Kwali nyebbam be nanta paali nyebbam man ɗo dari ɗo naftira nyebbam woni nder paali man ngam wujuki ha bandu, kwali man ɗo dari ha sera, ɗiɗi pat ɗo dari ha dou tais ko glas ha baawo man wodi hundei feere danejum.

Pabawal deftere ɗo vindi be nanta turankore ɗon alama apis je naftirta ha hansed gam nanugo sautu pabawal mai ɗo naftere on gam shedunki goɗɗo ko woni der deftere man.

Deftere: Ɗo naftire ngam janguki be jangungo. Ɗo naftire ha makaranta boko, do naftire ha makaranta islamiya, do naftire ha julurɗe ngam waduki tafsiru, do naftire ha nanta Universities (makarantaji mauɗi) ngam janguki ɓiɓɓe Adama. Ɓiɓɓe Adama ɗo naftira ngam janga heɓa andal den fama ko deena mako vi.

Gasa ɗo naftire ngam moruki ha ko larani paune roɓɓe, ɗo naftire ngam moruki fere-fere, wodi morɗi manga, wodi morɗi petel, ɗo waɗa pakin ngam paune be nanta morɗi.

Kare nafturki ha saare, ko hauri be nanta horde, be ko larani kuuɗe hande be jango. Ɗo naftire ngam vesuki maarori, butali, be nanta sottuki.

Korwal ɗo naftire katako benanta kusa, be yadi, be kare paune gam fiyuki. Ɗo naftire hasare gam jodiki, ha pellel kugal gam jodiki benanta waluki goddo siuta.

Karepaune derkejo fere do borni riga enanta sarla jins, odo vakki boro, odo hufni ufnere frsin kap, odo vai do keke kosde didi, odo padi pade danejum, odo titi do lawol.

Tasaje andraɗi pilet jemin naftirta hasare, mindo naftiraɗi gam waɗuki nyamdu benanta resuki kujeji komin naftirta hande be jango, ko larani komin nyamirta. Pilet on do vagi a kombi guda ɗiɗi benanta maɓode wodi fere bo guda tatti hasira benanta guda gotel be mabode man.

Ɓingel debbo" ɗon waɗi hunde ha dande mako ngam pawne. Benanta yeri ha noppi mako. Oɗo waɗi gele mako benanta turmi zani onyoti oɗo mosa.

Ɓukkon leɗɗe guda n'ai, gotel ɗo fecci, tati fecchaka, ɗo naftire, ngam nyamuki, ɗo resi haa do pilet.

Ɓe zani roɓe tati ɓe ɗo yi'indira ɓe ɗo dari be nanta paune kare gargajiya ɗum do naftare ngam anduki al'ada be nanta tariha ummatore ha kularani waduki zane.

Hunde nyamande andira ɗum waina ɓeɗo waɗa ɗum on be mbai ɓe ta’a mbai ɓe lota, ɓe nama, ɓe wara ɓe haura be yaji to ɓe sa’i be nyebbam min ɗo nyama ɗum ngam ittuki suno ɓe waɗi waina mai ha dou paranti ha sera man woodi taso fere be yaji.

Sarka be nanta yeri, ɗo naftire ngam paune haa ɓandu rowɓe ɓikkon rowɓe ɗo naftira, fulorowɓe ɗo naftira, ɗo soore haa lumo, ɗo resi on jotta dow kapet.

inji macin ɗo naftire ngam waɗugo saykuletin yiite, haa nder naa'urawa tv kul rediyo, ɗo naftiri haa saare ,ɗo naftire haa pellel kuugal jey naftirta be macinji.

Derkeon ɗo fija bol, goto do jogi bol man, ɗiɗi ɓe yiɗi be jafta wodi himɓe fere ha bawo maɓɓe ɓe ɗo dari lara, ɓe naftra bol gam fijuki ha ko larani waɗugo exersise ɓandu.

Folda, ɗo naftire ngam waɗuki defte. Ko laarani resuki. Woodi foldaaji mai kolo fere-fere, ɗo sora ha bukshop. Ɗo naftira waɗa dereji.

Lesso ɗo naftire ngam waluki benanta joɗi ki ha sare, ɗo naftire katako, benanta kusa, benanta jamɗeji fere ngam fewuki, ɗo mari kosɗe nai je darirta be majum.

Cholli boɗejum, Ɗo maɓɓiti gite ɓalejum be toɓɓere fere danejum, Hunduko mai juɗɗum ɗon gargada gargada zikzak ha hunduko man, Ha ɓawo man wodi baground ɓalejum be nanta danejum.

Saare mahinga tarninga benanta get, be ova hettan ɓaleejum ,haa ɓanndu haa daw woodi fulaawa be nanta dammugal petel jey njamndi jey nastugo pellel fulaawa man. Woodi geene haa yonnde dammugal saare may woodi get haa ɓanndu saare man.

Ɓingel debbo fauni benanta riga mako juɗɗum be paune ha ɓandu riga man. Ɗon naftire ngam paune ɓikkoi to ko larani to ɓe waɗan jahagal ko ɓe dillan pellel moftorde.

Kare naftirki ha ɓawo sudu andira ɗum chawa, hauraka ɗo ndar leda ɗo resi ɗo mari sunpute sunpute ha ɓanɗu man, ɗo mari roba be ɓogol be jamdi fere je waylitita ɗo naftire ha ɓawo sudu.

Deftere ɗo naftire ngam janguki ha ko larani famuki jawabu hunde fere, ɗo naftira ha saare ngam janguki, ɗo naftira ha makaranta ngam jangunki, sore ha pellel soruki dereji andiraɗum book shop.

Faune, derkeejo feere ɗo fauni riiga bee salla jins, bee paɗe maako, oɗo jogi booro ha ɓaawo maako vakki, oɗo joogi hanset. Oɗo dilla ha laawol manngol bee nanta ndiyam bee dotti moota feere ha ɓaawo ɗo tiiti wara. Woodi derkeejo feere bo ɗo wara haa sera myako woodi shaagooji woodi leemaaru, woodi gidan sama bee leɗɗeeji ha ɓawo.

Ɗo'oɗum Hosere, No Anɗirama Hosere Ɗum Tagɗi Jawmiraawo, Hosere Petel ɗo Manga Hosere Ɗo Holla Ɓauɗe Jawmiraawo Allah Taggi Hosere Ha Ɓiɓɓe Aɗama Anɗa Jawmiraawo Ɗo Mari Tagɗi Fere Fere, Ɗuniya Ka’e E'nanta Ko Nanɗi E Hosere.

Kusel sa’inga ha nder taso guda didi do resi ha dow katako wodi alama riga debbo ɗo dari kusel ɗo nyami ɗo heba kusel daga ɓandu dabbawa to hirsi.

Ɓingel debbo ɗo mori turi ha sera leso ha nder sudu. Morɗi ɗo naftire ngam faune ha hore, ɗo naftire ngam fadduki hore daga dotti be nanta nyawuji fere-fere.

Ɗo Ɗum Takai, Ɗon Ɗolla Min Ɗo Naftira Takai Gam Nyamuki, Ɗa Liɗɗi E' Nanta Luttuɗi Ko Hauri Takai. Min Ɗonaftira Takai To Min Heɓi Min Haura Ɓe Nyiri Ngam Nyamuki To Goɗɗo Ɗon Nana Velo Heɓi Nyiri Takai Suɓɓo Nyamo Hara.

Alluwa gengal andiradum sinbod manga ha do lawol do be hoto goddo odo haunidiri jude mako odo mosa do wadi riga danejum be paune balejum do vindi boko a ɓandu man ɓawo mai wodi gidan sama wodi lawol mangol enanta mota hales simbod man.

Sare pellelon je be mahi ngam waɗuki ummatore joɗa hanɗer sare man. be ɗo naftira siminti leɗɗi benanta bullug ha mahuki. Be mahi be ɗo waɗa wayarin benanta pilasta.

Motaji maudi maudi je naftorta ha do lawol, ngam wabɓitunki lawol ido tiigi hore maji, kosde man je nyadirta leddi mai ha leddi guda jego.

Jamɗe bullet ɗo naftire ha mashin manga ngam waɗuki printin be nanta waɗuki rekoilin defte ha pellel printin press. Ɗo naftira ngam valla mashin huwugo nder wakkati, nden bo feuna mashin.

Paune al’ada benanta gargajiya ɓikkoi roɓe mauɓe be pamarɓe ɓe fauni paunelol gargajiya ɓeɗo waɗi toggowol fere benanta danejum danejum ha ɓandu mai fere ɓeɗo dari ɓingel debbo fere ɗo ɓamti jungo maako fere ɓeɗo turi.

Riga rooɓe guda tati jei yarugo hendu ɗo naftire ngam ɓornuki ha saare. Riga on jei ɓe naftirta ngam siwtare, ɗo naftire ngam teddai, himɓe rooɓe ɗo waɗa ha saare.

Kare hite ko larani tochilam, skriwdreva, bob be nanta playa ɗo naftire ngam kudiki ko larani kugal hite ha sare ɓe nanta pellel kuɗe.

Change over jei ɓe naftirta ha mahol ha ko larini Hite lamtarki, toh ɓe fooɗi hite beɗo waɗa ɗum, toh ɓe yiɗi ɓe chanja layi janaretor ko hite, toh ɗo takki ha ɓandu mahol toh ɓeɗo waɗa wayarin.

Nyebbam wujugo je ɓikkoi naftira ngam wujuki ɓikkoi perpetoi. Ngam fadduki laral maɓɓe daga nyawu ,be nanta putte. Hokke ha asibiti hako larani faddu ki ɓandu ɓi adama daga nyawu. Sore ha lumo ɗo sore ha asibiti, ɓeɗo naftira ha wujuki.

Morɗi ɓiɗɗo debbo ɗo mori waɗi pakin ha yeso be nanta ɓawo, o mori caka hore man chuku er jungo mako nyamo o ɗo waɗi ƴeri warwaro.

Tocilam ɓaleejum haa junngo goɗɗo ɗo haski hiite, ɗo naftira haa haskuki lawol, suudu to ɗon nyiɓre, ɗo naftire ngam jannguki ɗo resa haa pellel sana'a heɓa laara hiite haske ɗo naftire haa pellelji fere-fere ngam yi'uki haske

Jungo do jogi taso do titi dow do takkimahol, do naftira taso haresuki hunde ko nyaduki ndiyam kowaduki nyamdu gam nyamukiyanan tayaruki jungo bi adama do naftirai gam jogii hunde ha ko larani kude fere-fere.

Cholli andiraa ɗum eagle, forti kosɗe, koli majum yiɗi jippugo. Ɗum tagdi on jei jaumirawo jei ɗo nder dabbaaji jei joɗata haa nder ladde. Ɗo jippa haa ladde on.

Takai ha nder palate, takai ɗo haure on benanta ndiyam. Kare takamman cita, magi, ɓe ko haure takai mai, min ɗo naftira takai ha hauruki be nyamdu min yama nyiri lawinga, jungo on ɗo jogi taso takaiman.

Himɓe ɗo jodi ha sera lawol. Lawol ɗo naftire ngam saluki himɓe mota be keke. Goɗɗo ɗo talla wulbairo ha sera himɓe, leggal mangoro benanta fulawa ɗo ɓandu mahi.

Sare Mahaɗum be nanta Dammugal ɗo naftire ngam Nastuki be nanta Joɗuki.ha nder Sare ɗo wala hande Sare ɗo naftire ngam joɗuki Ummatore.

Bandiraaɓe, soobiraaɓe ɓe ɗo jooɗi wolwati, ɓe ɗo fauni be jompaji maɓɓe, der ken en tati ɓe ɗo waɗi kufneje, derkejo gotel ha sera wola hufnere, ha ɓawo maɓɓe wodi fulawa be nanta labule, gooto ɗo jogi gilas ha jungo maako gooto ɗo waɗi gilas oɗo tiiti mo jogi gilas.

Sitepla naura on je min naftirta ngam takkuki ɗereji. Ɗaga guɗa ɗidi ɗahkuki ɗaw. Woɗi pin to attinni a waɗa ɗarewol ha shakaman sai haura warta be pin ha banɗu mai. Minɗu naftira dun ha ofis ngam hauruki ɗareji.

Paune pindi fulawa do tiggi awi ha pellel fulawa man o mari pindi benanta hako do naftira fulawa hasare gam waduki paune benanta pellel kugal.

Supa maket pellen on je himbe naftirta ngam soɗugo ɓe nanta sorrugo kareji. Ɗo sorri ko larani hunɗe nyamuki, kare bornuki, paɗe ɓe nanta kujeji fere fere jebe naftirta hanɗe ɓe jango ha sare.

Gaasa, rowɓe ɗo naftira gaasa haa morɗi, fauna, voɗa holla ɓiɓɓe adama heɓa anda lallai gaasa ɗum boɗɗum haa hore debbo. Debbo ɗo naftira ngam faunuki yaha buki, fauna joɗa haa saare.

Kare leɗɗe ɗo naftire ngam yaruki. Ɗo waɗi ha nder roba ɗo resi ha dow kanta ha pellel sorugo.

Nyamdu ɗo nyame ngam fadduki redu daga velo, ɗo defe be nanta marori, nyebbam, kusel, tattase benanta tingere ɗo haure defa.

Bol ɓe nanta get, get woɗi guɗa ɗiɗi. Ɗammugal nastugo ɓe nanta furtugo. Manga ɗo naftira ngam nastuki mota, ɓe nanta mashin. Ɗammugal petel ɗo naftire ngam nastuki nɗer sare ɓe kos.

Kare naftirki ha sare ɓawo sudu, ɓe ɗo naftira ngam lotuki tasaje, ɗo naftire ngam lotuki jungo, ɗo naftire ha ɓawo sudu ha kolarani nafturki ndiyam.

Darkeejo ɗo huwwa kugal penti, oɗo naftira burosh benanta koofi be hunde ɓalejum ha nder ko laarani waɗuki penti, oɗo jooɗi dou rooba fere, rooba man ɗo ɓaawo mako benanta ɓalejum ha sera yeeso maako.

Madi sare timminaka, wodi matakala wodi robawol fere ɓe waɗi je ndiyam hosata daga dow to rufi jippirales. wodi timmini madi amma waɗaka pilasta.

Mota ɓoftuki leddi ɗo naftire ngam wo’itinki lawol ɗo naftire gam nyeɗuki jarandi benanta vuwki e wo’itinki lawol hako larani kugal.

Defte, ɗon naftira ha ko larani heɓuki jawabu. Ɗo naftire ngam jangunki, bei jangugo ko laarani tariha be heɓuki andal ko shaafi lamar ɓi Adama yiɗi anda. Ɗo naftire ha sare be nanta makaranta.

Ɓinngel debbo ɗo ɓorni gawun, o ɗo jogi cahu ɓe hokki mo haa makaranta. Debbo gotel ɗo wogga yeeso maako ba, o ɗo wooka. Gooto bo ɗo holla seyo maako, o ɗon valla mo jogoki ko ɓe saahi mo haa makaranta.

Saare waɗiinga pawne penti "yelo" bee "maaru" ɗo dammugal saare man ɗon balli ɗon "of kolo" woodi pampowa ha nder saare man bee nanta "windo" bee "gilas" ɗo naftire ngam nastuki saare siwta bee nanta hiite ha ɓanndu mahol man her ɓanndu her dow.

Derkejo ɗo dogga ha pellel fijugo bol andiraɗum stadium. Oɗo ɓorni riga boɗejum be nanta salla boɗejum petel, odo waɗi soks boɗejum be paɗe danejum, oɗo dogga titi pellel ha bol woni.

Fulawa ɗo naftire ha sare ngam waɗuki pawne, ɗo diggi ha ɓandu mahol, benanta jamɗeji, be laɓi ndiyam guda ɗiɗi benanta rooba.

Kujeji paune sare, sudu, dammugal ɓe pauni mahol, heɓa vooɗa, goɗɗo lara, mara sha’awa jooɗugo ha pellel man, ngam wo'itina pellel vooɗa masin.

Kalkuleto, na urawa waɗuki lissafi, ɗo naftire ha makaranta shago, ɓukkon makaranta naftirta. Ɗo mari botuns ɗo vindi ziro, wan, tu, tiri be nanta ɗo mari maɓɓode, ɗo mari gilas yeeso ha vindi vurtata ɗo resi doo tebul.

Huunde gargajiya ɗo naftire ngam andunki ummaatori ko sali ko bo resuuki tariha. Ɗo naftire ngam heɓuki jawaabu ha ko saali ko bo ko waarata yeeso.

sarka dande ɗo resi hado benchi, ɗo naftire ngam paune roɓe, ɗo nder ko hunde roɓe sodata ha lumo ngam waɗuki paune, be do naftira ɗum ha pellel moftorde, kala debbo fauni maran haje wada ɗum

Kare naftirki hite ha sare, ko pellel kugal don naftire on ngam nyifuki, benanta kunnuki hite andiradum chench over. Ɗon naftire ngam fadduki sare benanta pellel kugal daga ngulu kanjum on ha hite wari daga polwaya nasti vurti nasti nde sare.

Sare mahinga timmininga benanta penti wodi jamdeji ha windo man benanta glas wadi tiles ha sare man wodi interloke je rop.

Mashinwa hakkliungo ko laruki ɓandu bi Adama ha asibiti ko ha nokkure hokkugo lekki asibiti ko larani njamu ɓi Adama ɗo naftira ngam laruki ɓandu ɓi Adama anda ko ɓi Adama wontiri ha ɓandu mako ko larani nyau heɓa anda nyau o wontiri hokkamo lekki ɗo naftiri ha asibiti ko nokkure ko larani njamu ɓi Adama.

Do ɗum biriji ɓolta ɗum e nanta boltaka biriji ɗon ɗam naftiro ngam waɗuki hundeji fere fere ko ɓi adama nyaame. Ɓe ɗon defa biriji keccum, ɓe ɗo arɓa biriji waɗira gaari, waɗira nyiiri, defa biriji keccum ɗo biriji biriji ɗum ɗon naftira ngam nyamuki.

Hunde wostugo noppi andira ɗum tutpit benanta turan kore, ɗo naftira ngam ittugo ko larani dotti ha noppi ɓukkoi, mauɓe, benanta himɓe ko naftirta ha ci'eji, ɗo naftira ha pellel sorugo hunde lumo ngam bi'adama sora heɓa cede hande be jango.

Hunde nyamuki be nanta hako, ɗo ɗo naftire ngam nyamuki hako, ɗo naftire ngam waɗuki takai be nanta defuki, ɗo waɗe ha sare ngam defuki ɗo defa ha pellel soruki nyamdu.

Mbeɗu! Ɗo naftire haa saare, ngam wesuki maarori, kuroori. Himɓe feere ɗo naftire ngam jooɗuki haa mota. Ɗo waɗire be nanta geene on.

Bai defa ɗum ha der ledda gel debbo do jogi be nanta hijavi mako vurti sorugo bedo sora heba cede be do asbina mbai to fudi be itta be defa be sora be fere do nyama gam fadda hore mabbe daga felo.

Siyasa, ardiɗo ha siyasa oɗo ɓorni kare danejum, benanta hufnere, be vakkude danejum, be glas, oɗo dari habandu mota, nda derke’en fere ɗo ɓamtinamo jungo, derkejo fere ɗo jogi hanset ɗo hosamo hoto, wodi mota ɓalejum ɓeɗo dari habandu man.

Andal kunje on je naftirta ha ko larani heɓuki bososel nder zamanu. Ɗo naftire andal ngam ko larani jonde hande be jango ngam goɗɗo heɓa no heɓirta bososel rayuwa mako.

Pirawol andira ɗum jirgin sama e turankore ɗo naftire gam waduki jahale ha lewuro fere-fere, lesdi fere-fere, ɗo hosa himɓe ha ko larani ɗuɗɓe to waɗan jahangal ɗo yottina himɓɓe ha ɓe yidi yahugo ha nder wakkati ɗo dari ha pellel eapot andira ɗum e turankore.

Mota irtuki bohal andiradum be nanta turankore do naftre gam heɓuki irta diyam ha ko larani nder wuro labpaje do wallita himbe ngam hebungo be diyam.

Na'urawa waɗugo printin sinbot, pepaji, be nanta defte, ngam ko larani kugal computa ɗo naftire ha kampany ɗo naftire ha pellel kuɗe

Kofiji guda nai kolo fere fere guda ɗiɗi nandi, gotel boɗejum ha nder leda ɗowaɗi ha nder taso fere ɗo resi ha leddi, ɗo naftiraɗi hasare hako larani kuɗe hande be jango.

Pukaraɓe ɓe vurti pellel fiji ɓe ɗo welwita dou ɓe hotan sare ɓe ɗo ɓorni kare makaranta be nanta mallum jo maɓɓe, o ɗo ɓorni kare boɗejum be hunde ha noppi mako o ɗo morli gasa mako.

Nyebbam wojuki haa ɓanndu ngam wo’itina ɓanndu ɓi-aadama ɗigga vooɗa .Ɗo naftire to goɗɗo yiiwi ,heɓa fawna wuja vurta do ura .Ɗo naftire to goɗɗo yiɗi waɗa jahangal wuja .Ɗo naftire to goɗɗo yiwi ,ɗo naftire ngam goɗɗo ɓanndu maako ɗigga.

Mashinwa waɗuki hendu ha ɓandu taya keke benanta mota ɗo naftire ngam fufuki hendu ha ɓandu taya ɗo naftire ha pellel gera mota, keke, benanta kekenapep.

Ɲyamndu gargaajiya, anndiraaɗum dambu, ɗo naftire bee haako zoogale bee ko nandi, ɗo waɗi bee nanta tingeere bee liɗɗi, ɗo naftire ngam ɲyaamuki haa saare.

Karetefuki andal benanta janguki, ɗo naftire defte ha makaranta gam jangunki bukkoi, benanta vindugo, ɗonaftire ha pellel kugal, gam hosuki bayanu, benanta vindugo ko huwi ha pellel kugal.

Mota ɗo naftire ngam hosuki kare, ko larani dabbaji kare ɗo yare daga pellel fere yahukki pellel fere, ɗo naste ngam waɗuki jahale, ɗo hosa nai benanta dabbaji fere.

Ɗabbawa ɗo jagi hunɗe fere boɗejum. Ɗabbawa mai ɗanejum ɗo forti gite. Ɗo mari vicco manga kosɗeman be peɗeli be nanta alama koli, ɗo joɗi ɗow leggal.

Kwali nyebbam guda ɗiɗi nanduɗi. Gotel her dou, gotel her les. Ɗo wallini ha dou hunde fere danejum. Kwali gotel waɗi ɗaudi ha sera gotel. Ɗo naftira kwali man kon woni nder man nyebbam on ngam wojuki ha ɓandu nanta faddu ki bandu amin.

Hunde paune Rooɓe, andira ɗum cosmetics ɗo rese ha dou beshit, ɗo naftire ngam wujuki ha hunduko, rooɓe ɗo penta hunduko maɓɓe ngam paune.

Flawa ɗo naftire ha sare ngam waɗuki faune, tigga ɗo yarna ha ɗum mauna voiitina sare, himɓe ɗo tigga ha pellel kugal, do tigga ha makaranta.

Tasaja nyiri womas. ɗo naftre ngam adunki nyamdu ta vonna, ɗo naftre to ɓe yarinan godɗo nyamdu ɓe waɗa nyamdu ha nder ɓe hokka mo nyama ɗo adina kujeji fere fere.

Nyebbam ɗo naftire haa ko laarani waɗuki takai, be sa’uki kusel, shim-shim, be ko laarani ko nyame fuu ɗo naftire haa saare, do naftire haa hotel ngam defuki.

Fiji ko larani habre gargajiya ɗon ɗo waɗe ngam laruki fiji chaka sukaɓe. Ɗo waɗe ha al'ada ummatore fere ko larani heɓuki debbo, konanta heɓuki lamu, konanta heɓuki hunde fere ngam joduki ha masa...

Addebto ɗo nder kare naftre ɗum ɓe nanta hite, do naftre ngam wadduki hunde naftirta be hite ko hauri be hanset tv frish be nanta konandi man kanjumbo do haure ha bandu mahol hosa hite, kanjumbo do hokka luttudun kare je hauri do man hite.

Defte ɗo naftire ngam jannguki heɓa anndal ko laarani hunnde duniya bee nanta annduki annde zamanu, ɗo naftire haa makaranta ngam jannginki ɓikkoi, ɗo naftire haa saare ngam laaruki ko fe''ata be heɓuki anndal zamanu

Pirawol andira ɗum jirgi. Ɗo umma maɓɓiti kosɗeji man guda ɗiɗi. Ɗo naftira ɗum haako larani jahale her dau daga nokkure fere fakiya nokkure fere. Ɗo hosa himɓe ɗuɗɗum masin ɗo ummida be maɓbe nasta dule.

Pellel tefuki andal diina ko nanta julugo. Julurde ɗo naftire ngam juluki hako larani tefuki andal be nanta bo ɗautinki joumirawo ɗo naftira pellel man ngam ha ko larani jangugo hala ko shafi diina. Roɓe ɗo yalira, ɓikkoi ɗou yalira jula heɓa ɗautina joumirawo.

Gasa hadow hore ɓingel debbo fere, oɗo joɗi o sanci owaɗi fere ha yeso tinde mako herdow, fere oɗo haɓɓi her ɓawo ɗo waɗi hunde fere ha dande mako, oɗo ɓorni riga ɓalejum gasa ɗo naftire gam paune roɓe.

Kare paune sarga dande guda ɗiɗi ɗo wallini hado filo, ɗo vindi vindugo bairo fere ha sera. Fere ha kombi ɗo naftire sarga dande ngam paune be yeri roɓe ɗo naftira.

Kortugal nasara ɗon be gasa mai vicchivicci benanta gasa ɗuɗɗum ha hore man ɗo dure on ha der keji ɗo tarni benanta waya ɗo dari hadow dost ɗo dure hasare ɗo dure ha zu ɗo naftire kusal mai to be hirsi.

Fiji ball jungo derkejo ɗo dari be nanta riga ɗo vindi adidas oɗo ɓorni salla ɓalejum odo jogi kesi mako derke en ɗiɗi goto do jogi ball ha jungo mako goto bo beriga boɗejun wala jungo oɗo dari titi mo dari jogi kesi mako.

Mahol zamanu andira ɗum gidan sama, mahi timminaka, ɓe waɗi dammugal ha les ha dou ɓe acci ɓe waɗai get, ɓe waɗai gilas, ɓe waɗai pilasta, ha les mai nda gene.

Tasaje nyamdu launu fere fere ha ko larani maunugo, wodi sistin litas, wodi bo tuwenti litas, pat ɓo ɗon naftira on ha ko larani resuki nyamdu, ɗon naftira ha waɗugo Nyamdu yara pelel moftorde ko nan ta sare btegal.

Tuta ɗo naftiri ngam holluki ɗabi'aji be nanta al'adaji ɓiɓɓe adama ha nokkure maɓɓe ko nanta wuroji maɓɓe, ko ɗabi'aji maɓɓe jongitiri no himɓe naftirde gam holla kala ɓii adama ha woni wuro wantiri, be nanta al'adaji maɓɓe ha ko larani tutaji maɓɓe.

Pawne, paɗe ɗo waɗe ngam pawne, woodi paɗe duɗɗi, woodi boɗeejum, woodi goldin ,woodi ɓaleeji .Ɗo moftini haa nder waya feere ,ɗo naftire paɗe ngam fawniki, ɗo naftire haa kosɗe ngam fadduki kosɗe daga ko nawnata ɗum.

Jolloru dawa andira ɗum kurtu’ e hausa kore ɗo naftira ɗum ha resuki dawa vinduggo, ɗo naftira ha pellel jangirde andira ɗum makaranta ko karatu e hausankore, ɗo naftira ɗum ngam vinduki ha pellel re suki dawa, wada bindirgol ha nder, vinda alluwa ko larani jangirde diina.

Mahol Gidan Mama, ɗo Naftire ngam Waɗuki Ofis Keke, Benanta Mota, Machin ɗo Naftire ngam Wa’uki Mota ɗo Naftire ngam Nastuki.

Supot, derke`en ɗo fija bol junngo, ɓe ɗo ɓorni riiga daneejum, ɓe ɗo faɗi paɗe bol, ɓe ɗo jogi bol, ɓe ɗo dogga. Derke`en feere haa ɓaawo ɓe ɗo dari, hamɓe fuu be riiga daneeji, ɓe ɗo laara ɓe.

Fulawa ɗo awi ha nder hunde fere waɗinga be seminti, ɗon jamdi waya haɓetarni pellel man fulawa benanta containa man ɗon resi ha dou flo fere je waɗi ga german flo wodi mahol sare ɓe wadi penti benanta rop.

Pellel coggu hande be jango, nokkure on je ɓiɓɓe adama yata soda ko mari haje heɓa naftira hasare be nanta pellel ɓe joɗi, do sore kare gam heɓa cede, do sore kare gam naftira ko woni nder pellel man ha sorunki ɓi adama, ɓi adama soda naftira ha kowontiri ko mari haje.

Deftere jarida ɗo nafitara gam andunki ummatore ko wontiri ha duniya, nokkure maɓɓe, ci’eji maɓɓe, be nanta ko doggata ha nder wuro, ɗo waɗa jawabu ko shafi ummatore nokkure fere-fere, ha nder leddi gabaɗaya.

Na'uraaji naftirɗi yiite ɗi ɗo naftiro ngam defuki, laaruki, benanta wulniki ndiyam ,benanta sa'uki ,be wulnitirndaki. To a defi hunde a yiɗi a foynita a naftiran ɗi ,to a foyniti a nyaama ,a wawan fahin a wulnita ndiyam gulɗam pat ni ɗo naftira ngam ko laarani defe-defe.

Lekki ɗo naftira ngam bi aɗama yara heba jamu. ɗo naftire ha sare to bi adama nyauɗo hokka mo o yara ngam faɗɗa mo daga nyau. ko bo farta nyau o wontiri. Ɗo naftire ha asibiti to goɗɗo nyauɗo yaha heba yara faɗɗa hore mako ɗaga nyau.

Leggal gadina. Min ɗo naftira les man ngam joɗuki en siwta ha ko larani ɗaudi. Min ɗo naftara leggal gadina ngam febbuki waɗa, nyamdu ha les man, sera wodi pol je ɓoggi hite, ɗon fali hachaka ɓoggi hite man. Wodi ova hettan ɓalejum, ɓawo ova hettan mai wodi hosere.

Lekki ɗo naftire gam fadduki ɓandu ɓi adama daga nyawu, to nyauɗo yari fadda ɓandu mako, heɓa njamu. lekkita lara goɗo toyahi asibiti hokka mo vindi namo lekki hokka mo yara, ɓiɗo adama to yari heɓa njamu mako ɓeɗo sora lekki ha asibiti, ɓeɗo sora ha pellel sorugo lekki.

Fiji kosde andira dum bol sukabe do fija bol, nderkon didi be titi diri bol goto do borni kare balejum goto bodejum be do do bol man wodi fere be do borni kare bodejum benanta balejum be do dogga wara a pellel bol mai wodi gras carped be nanta wayaji.

Defte ɗo naftire gam janguki, benanta anduki tariha ko wantiri ha leddi, be bo ɗo jangina bukkai ha makaranta, ɗo naftira hasare gam jangunki ummatore.

Kare cosmetics kare hakkilinki ɓandu je wujuki ha ɓandu gam hakkilingo nyau woni dou laral ɓandu ɓi adama, guda ɗiɗi ɗo dari gotol mango gotel petel kolo yelo wodi fere ɗo resi ha cobot ha nder chago.

Lekki gargajiya be nanta tummude gargajiya, be lekki fere ha nder rooba ɓaleejum ɗo haɓɓi. Ɗo naftire ngam hauruki, ngam hokkugo himɓe yara to ɓe nyauɓe.

Suudu pukaraɓe ha hostel leso dow leeso, lese guda jego pukarabe jego ɗo wali, goto mo wani ɗow ɗo tonya mo woni chaka mo woni chaka ɗo ɗaana mo wani les gaba deya odo wali larira ami sedo borni yinifom.

Kare lumo adira ɗum sfermarket, do sore gam hebuki cede, sorana himbe ngam be naftira, kolarani yaruki, benanta nyamuki, ɗo hokka ɓukkoi kularani yara faddaɓe daga velo.

sudu sare be windo guda didi ɗo fauni be waduki penti danejum ha sera-sera man be bagala sera man wodi dammugal be bagala wodi rooba ha shaka windo je man guda ɗidi ha yeso windo je wani yeso wodii paɗe benan ta kare fere ha les.

Moota katapiila hoosata leddi, hoosata jamɗe, hoosata mootaaji, wasa pellel, ɗo naftira ngam huuwiki dow laawol, yibbunki ci'e, yibbunki mahi, yibbunki leɗɗeeji, ɗo waɗa ngam laɓɓina pellel, vo'itina haa pellel ɓe yiɗi, ɓe huuwa, heɓa, heɓa pellel boɗɗum.

Sare dammugal sare gat man ɗo mabbiti. Ɗo tanki ɗo fauni, ɗo wo’itini benanta intarlok ha yonɗe sare man. benanta ɗisain be koloji fere-fere.

Kare naftirki ha saare. Ko larani ha hunde dammugal, be nanta jei ɓaawo sudu. Ɗo naftire on ha saare, fere ha ɓaawo sudu, fere jei nangugo maɓɓita dammugal.

Pindi fulawa ɗo tiggi ha ɓandu mahol. Ɗo naftre ngam wo'itinki sare, ɗo naftire ha ko larani ɓedda woɗinki sare, ɓandu mahol be nanta pellel joɗuki.

Nyeri marori lawaɗum be nanta takai bokko. Be kusel, be yaji. Ɗo waɗi ha nɗer pilet. pilet mai bo ɗo resi ha ɗow kapet. Jungo ɗo esa nyamɗu man. Min ɗo nyama nyeri ngam harugo farta velo to min ɗo nana velo.

Kare nyamannde, ɓikkon leɗɗe ɗo naftire ngam yaruki e nanta nyaamuki ɓukkon leɗɗe, haa wakkati ɓiɗɗo aadama mari haaje nyaama ngam sonkina ko o nyaami. Ɗo naftiree haa nyaamuki to ɓiɗɗo aadama ɗo nana suuno nyaamuki huunde, ɗo naftire haa luumo ngam sorki ɓiɗɗo aadama ɗo sora heɓa ceede goɗɗo feere sooda wara nyaama naftira haa sare maako.

Kankana ɗuɗɗum ɗo rufi. Woɗi jee pusi ɗon boɗejum bikkon robe ɗiɗi ɗo ɗari. goto ɗo jogi hore keke nyotugo beɗo borni hijabi himar, be nanta woɗi leggal sauru ha yeso kankana mai ɗo naftira ngam yaruki ha sare.

Suudu ɓe fauni ɗum benanta p.o.p her dou, be hite ha chakantere p.o.p mai. Hite guda nayi ha Sera man wodi hiteji kombi ɓandu mahol benanta esi na'ura hokkugo pewɗum ha nder suudu. Wodi katifa benanta lesso guda ɗiɗi benanta zanin gadoji.

Gaasa ɗo naftire ha ɓandu ɓi adama ngam faune. Rooɓe ɗo moro ngam faune voda, rooɓe ɗo naftira gaasa ngam holluki al'adaji ko wontiri ha nokkure maɓɓe, ɗo naftira ɗum mora holla ummatore no gaasa naftirte ha ko shafi joode dina be nanta al'adaji ummatore ha nokkure ɓe wonti.

Mahol sare. Pauni dum be nanta ɗiza'in. Be penti. woɗi boggi hit je sikuriti ha ɗow mahol man. Mahol ɗo naftire ngam faɗɗuki, be nanta a tokki nɗer sare.

Moota boɗejum ɗo dari ha les danki, ɗo naftire ngam hoosuki himɓe, ɗo mari taaya nai, be nanta inji, ɗo naftire nyebbam ngam dilluki, ɗo naftire koromje ha nder moota man ngam jooɗuki himɓe.

Alluwa gengal ɗo naftire ngam binduki bayanu be nanta ko himɓe famata waɗeki ha pellel man ɗo naftire ngam yeccuki ummatore kugal ko bo ko fe’ata.

Dammugal saare andiraɗum get ɗo naftira gam atuki nder sare, ɗo naftira ngam fadduki ummatore ta nasta nder sare wonna.

Mboju ɗo dure ha saare, ɗo dure ha ladde ɗo dure ha zuu, ɗo naftira mboju ha ko larani heɓuki ceede be nanta hirsugo, mboju takdi on jei rimata be nanta durki.

Fiji siyasa do naftire gam hauruki hore himbe benanta lamuki himbe do naftire a ko lara ni jahargal jonde benanta lamu caka ummatore.

Alluwa ngengal andira ɗum sinbot. Ɗo waɗe ngam waɗuki jawabu ko larani famtungo himɓe ko yiɗi be nanta yeccuki ummatore ko wontira ha pellel vinduki alluwa ngengal man.

Inji bamtukindiyam o naftire gam hosukindiyam daga janareto va’’ina hado ovahettan, do naftira be hite ko janareto hite inji guda ɗidion wodi je gas wodi bo je hite bewadi pipin plombin be hauri do resi haleddi ha floor.

Mota do naftire ngam nyaduki jarandi ɗo hose kare ɗo naftire ngam tefuki chede mota ɗo naftira be nyebbam be nanta ndiyam be ɗo lanya ngam hosuki kare.

Pallol lekki asibiti je waduki batal wodi batal sirinji bo do wali hayyeso palol lekki man do naftira gam tofiki goddo to nyaudo.

Cincim ɗo naftire ngam nyamuki ha sare, ɗo sore ha pelel sorugo hunde. Ɗo naftire fulawa, nyebbam be nanta kautaji fere. Ɗo ha nder roba ha sera man be roba be nanta takai.

Sitabilayiza ɗon naftre ha saare ko larani hauruki tivi, firish, e'si to hiite wala sambe, ɗo waɗe on gam fadda wulki kare ko laran tivi e'si ɓe nanta firish man.

Supa market pellel onje himbe yalir ta gam soduki ku ɓe mari haje ku hauri be marori, burodi, biriji, nyebbam be dun naftira pellel man jimma be nange gam soduki benanta suruki kare.

Pellel resuki kuje gargajiya haa ko larani butunki be nanta zanuki hunde. Ɗo naftire ngam waɗuki ko larani hunde gargajiya haa waɗuki zane be nanta fiyuki ko takkuki hunde.

Leso ɗo naftire ngam waluki goɗɗo siuta to somi ha sare konanta hotel ko ɓe naftirta ha fiyuki leso hauri be nanta katako be nanta kusa be gam be dollof be ko larani kujeji ɗuɗɗum.

Frish andira ɗum benanta turankore ɗo naftira ngam fewnuki hunde ɗo naftira gam adunki nyamdu be kusel be ko larani ko ɓi i adama naftirta hande be jongo je vunnata, to resy ha nder man fewan den haɗanɗum vonnugo, ɗo naftira frish ha pelel kugal ɗo sora fahin ha lumo gam ɓi-adama heba cede ɗo vallita ɓi-adama masim hako larani adingo ko nyame.

Nyebbam wujuki ngam faddugo laral daga nyawu, benanta ɗiggugo nyawu. Ɗo naftire ha ko larani wujugo ha ɓandu ɓi adama. Ɗo naftire ɓawo goɗɗo yiiwi.

Gaasa. ɗo naftire ngam faune haa worɓe ɗo laɓa, ɗo vo’itina, ɗo wuja nyebbam ngam faune. Ɗo naftire haa ko larani vurtinki hoore goɗɗo.

Laabi dow ,anndiraɗum fulay ova, ɗo naftire ngam saluki moota benanta kala hunde ba’ateeɗum pat ,ɗo naftire, ɗo mahe on, ngam ɓeddunki wuro bodeenga.

Lekki asibiti, ɗo naftire ngam fadduki ɓandu daga nyawu, to goɗɗo nyauɗo yaliran asibiti yiya likita, likkita vindina mo lekki o sooda ko jaɓa, o yara ngam o fadda ɓandu maako daga nyawu, ɗo yarire be ndiyam.

Moota ɗo naftire ngam waɗuki jahaangal, be ɓoftuki kare, daga wuro feere, faagi wuro feere. Ɗo naftire ngam hoosuki dabbaaji, nyamdu, haa nder ci’eji be nanta nokkuure feere-feere.

Na urawa hokkiki hendu ha ɓandu mota andira ɗum radiyeto , ɗon naftire ngam waɗuki benata fewnunki mota , ɗo waɗe ndiyam gam hokkuki mota pewol.

Batir toci, manga andira ɗum tega, ɗo naftire ha toci nane manga manga ɗo waɗe gam haskuki hite, ɗo resi ha dou siminti, ɓe nanta kuɗol fere, be kayell fere petel ha seraji mai.

Leɗɗe ɓe nanta pinɗi, ɗo naftira ha sare ngam heɓuki ɗauɗi. Ɗo naftira wakkati fere ngam heɓuki ɓukkon leɗɗe, ha ko larani nyamanɗe ɓe nanta yaruki.

Defte. Ɗo naftire ngam janguki haa ko laarani ɓi-aadama anda ko wontiri haa leddi, heɓa laara, janga heɓa faamu haa ko laarani makaranta, saare pellel kuugal, be nanta kokka ɓi aadama jarfu heɓuki andal, be nanta vindugo hande, be jango.

Ɗo ɗum morɗi, morɗi je roɓɓe naftirta ngam faunuki, wakkati fere roɓɓe ɗon naftira be nau’iji fere-fere ngam faunuki, ɗo kanjum woni morɗi zamanu ɗo naftira be garaji fere kalaji fere-fere kanjum woni morɗi ha dou debbo.

Paune, ɓingel debbo ɗo jogi boro boɗe jum ha jungo mako be agogo, oɗo paɗi paɗe ɓorne be nanta salla jens riga danejum, oɗo dari ha dow tils, oɗo hokkitiri ɓawo mahol, oɗo tiiti jamɗeji je ɓe tarni sare ko chago, oɗo tinna waya mako.

Yaadi pawne, yaadi boɗɗum ɗo wallini haa leddi, ɗo naftire ngam bornuki, rewɓe ɗo nyoota borna riga juɗɗum, worɓe ɗo nyoota ɗum riiga bee salla.

Ɓoggi hite andiraa ɗum adepto, haa nder leda guda ɗiɗi, daneji ɗo joɗi. Ɗum ɗo naftire haa ɓade, ci’e, luɓe, haa pellel ɓe naftirta hite, ngam hauruki hunde naftirta ɗum be hite, ɗo haura tivi, redio, waya, be firish be esi. Haa ɗo adepto ngam huduki hande be jango haa ɓade.

Saare ɗo mahe timminaaka do naftire siminti, njaaraandi, bee nanta ndiyam. Ɗo naftire kaataako ngam wa`ukki haa ko laarani waɗuki kuugal maadi, ɗo naftire njaaraandi.

Sare timmini ɗum benanta paune fulawa, sare va’ante re gotel timmini ɗum, be dammugal be nanta paune glas be penti, ɗo naftire ngam jonde iyalu.

Kare naftarki hasare kofi silve juddum benantal lemu hander be stro guda ɗiɗi gotel juɗɗum gotel petel ɗo wuri. Benanta bingel debbo joɗi resi benanta plate be hunde fere hander oɗo wadi agogo do wade gam pauni ha jungo mako je nano odo jodi benanta.

Kare njaram ɗo naftire ngam yaruki haa pellel moftorde, haa sare, goɗɗo nani suno on ko nani ɗonka wawan soda yara, haa pellel sorugo, haa sare to goɗɗo nyami nyiri haari yiɗi sonkina ko nyami wawan soda yaara, ko hoosa yara ɗo sonkina ko woni nder redu.

Hunde paude. Rowɓe ɗo naftira ɗum ngam waɗuki paune, ɓe ɗo wuja haa yeso maɓɓe, do waɗa ɓe ɓe voɗa, do wo’itina yeso rowɓe, ɓe ɗo wuja to ɓe yahan saare ɓangal, moftorde. Ɓe ɗo faunira haa saare.

Pellel nyamuki e yaruki andira ɗum ba’bal restorant e turankore to naftira pellel man, ngam siutare nyamuki e yaruki to koɗo yiɗi suto nyama yara yillan pellel man ha ko larani o nyama o yara o siuta.

Sare kiɗɗum mahaɗum be nanta lope boɗejum waɗinga plasta wodi haɓe sumpiti dammugal mai daga bawo ɓe mabbi be nanta blok zamanu, ɓeɗo wo’itina sare mai ɓe mahi ha dau lope man wodi dammugal ɗo maɓɓiti wodi daldal pellel ha yeso dammugal sare man.

Maadi pellel sarugo be nanta soodugo hunde timmini. Ɗo hawri be nanta gilas daɗɗon be wayaaji ,moota ɗo dari haa yeeso man, ɗo naftire ngam waɗuki kare.

Mashin je haɓɓugo hunde andiraɗum skuldreva, be nanta not, be kujeji haurugo ha ɓandu not mai. Ngam to ɓe ɗo haɓɓa ha ɓandu mahol ko kataako ta vonna. Ɗo jooɗi guda tati boɗeeji, be nanta skuldreva hore boɗeejum.

Karéh soruki ha lumo zamanu andiraɗum supamaket wodi madara bikkon do jeri daranji fere-fere wodi nan benanta luttudi je mari rovb haɗou mai boɗejum benanta danejum.

Alluwa gengal andira sainbod be nanta turankore ɗo naftira ngam waɗuki gengal ɗo vinda alama ko yiɗi himɓe fama ko bo naftire ha ko larani heɓugo bayanu.

Na’ura andiradu mashin, darkejo fere ɗo wo’itina na’ura man ngam woɗa, oɗo ɓorni rigol ɗanejum benanta wot ko vonni ha yeso riga man, jungo riga man feroti ri kolo man be riga man, oɗo turi ɗo mashin mai yurna, machin mai ɗo vindi be nombaji fere ha dou man.

Motaji huwoɓe andiraɓe ross safti ɓeɗo naftira motaji man ngam burtuki nasta nder wuro lara no himɓɓe wontiri ɓeɗo naftira motaji man on ha chaka labi, benanta wuro gam laruki no himɓɓe lanyata.

Gasa ɗo ɗer kare ko robe naftirte, ko larani waduki paune. Bingel debbo ɗo born riga danejum. Oɗo waɗi atacimen. Oɗo joɗi be nanta bingel ɗebbo fere ha yeso mako.

Pukarabe jangirde ɓeɗo joɗi titi diri ha dou benci, ɓeɗo ɓili nyamdu marori, be takai, be kusel, be cokali, mallumjo maɓɓe ɗo dari ha sera be nanta tivi ha ɓawo mallumjo maɓɓe man wodi pali kok be kofiji.

paɓaawal lekki ɓikkoy andiraa ɗum sirop ɗo hokka ɓukkoy heɓa fadda ɓe daga nyawu ndamba e nanta luttuɗum nyawu.

Leeso ɓe fi leeso ɓe ɗo resi haa leɗɗi, ɗum ɗo naftira leeso ngam waaluki haa saare, haa sera leeso mai haa ɓaawo woodi bulok je mahaka, woodi bulok mahinga, waɗaaka pilasta haa yeeso man woodi burdere guda ɗiɗi haa leeso mai be bulok petel ɗo jooɗii haa yeeso man.

Palol hunde paune roɓe, andiraa ɗum jambaki ɗo wallini ha dau beshit. Ɗo naftira ngam paune ha hunduko, bukkoi perpoton ɗo naftira roɓe ,mauɓe ɗo naftira.

Pellel nyamande, siwtare e moftorde. Himɓe ɗo naftira pellel nde ngam nyamuki be siutare, pellel man ɓe wo'itini her dou ɓe tanki ɓe waɗi penti boɗeejum, ɓe waɗi alama gengal sainbot ko baana ɓe takki kolbaru, robaru kok be nanta kusel.

Pellel moftorde ɓeɗo wo’’ini pellel ango benanta amariya, koromje ɗiɗi ɗo resi, ɓe waɗi dezign labule ha pellel man.

Koromje ɗo jerama benanta launu kolo fere-fere be mashin ɗo dari ha sera mai ɗo vagi ha yeso shago mahaɗum, suka be ɗo joɗi ɗo dari ha sira koromje man.

Hosere naftire gam anɗuki al aɗaji ummatore. Ka’e ɗo noftire ha pellel go'o. Himbe ɗo heɓa anɗe ɗo yahai lara anɗa ko ɗuniya wontiri. anɗa ko tagɗi jomirawo wontiri. ha nokkure hosere woni.

Kare, naftirki hao’e tunki gasa, andiradum kum guda juyi, do wallini ha do katako fere do naftireon, gamo’e tunki gasa hore, gite besefuki gasa.

Ɓokkoi robe ɗiɗi, ɓedo fauni kare gargajiya dum latti al’ada maɓɓe, ɓedo hufni hufneje bodeji be nanta kujeji fere ba vicco dabbawa ha jungo maɓɓe, ɓeɗo wari hunɗe ha jungo mabɓe banta warwaro boɗejom.

Kare, pellel luumo anndiraaɗum supamaaket purooduk, likwuit on jey lootuki junngo bee nanta leyɓuki haa nder kabot jey sorrugo.

Nyamande: gortugal ɗo sa’e ha nder bozuwa dou kata ne, bozuwa man ɓalejum ɗo sa'e gortugal mai be nantan nyebbam ɗo naftire kudi na leɗɗe ba ɗo bili do ka’e na katani zamanu na bo je jamdi ba.

Nyamande chawarma guda ɗiɗi ha nder plate, be nanta takai gortugal ha nder plate, kanjum fu ɗo resi ha dou plate je chawarma mai joɗi ha dou man, ɗiɗi pat ɗo joɗi ha dou tebur, wodi kofiji ha dou seɗɗa guda nai.

Siyasa ɗon naftire ngam hauruki hore ummatore ha ko larani jaharngal jonde kautal hore himɓe, be nanta lamu. Ɗon naftire ha hauruki hore himɓe.

Alluwal gengal ɗo naftere ngam sheidunki ummatore ko handi be anda, ko wontire ha pellel ɗo naftire ha sinbord ɗo naftire ha waɗuki bana, ɗo takki ha ɓanɗu ma hol zamanu andira ɗum gidan sama, ha dou sinbord man wodi glas ji.

Gaasa ɓingel debbo ɗo moori gaasa, daga tinde maako haa yahuki ɓaawo hoore maako oɗo waɗi bit. Morɗi ɗo waɗe ngam paune haa hoore rooɓe mauɓe, be nanta ɓukkon. Oɗo ɓorni riga, oɗo titi leɗɗe feere.

Lalle, rowbe ɗo naftira Lalle ngam pawne, ɓe ɗo diida ha junngo maɓɓe, ha kosɗe maɓɓe. Wodi Lalle ɓaleejum, woodi boɗeejum ha junngo ɓinngel debbo feere, ɗo zaani Lalle beenanta Halagaare, o ɗo ɓorni lees beenanta gele haa ɓanndu maako.

Alluha gengal, andiraaɗum saainbod, ɗo naftore ngam chedunki umaatoore jawaabu ko fe’ata, ɗo tiggi ha nder geene, woodi gaadina ha nder ngaska lawol ndiyam andiraaɗum lambatu e tuurankoore, woodi chaago ha ɓaawo gaadina man, be nanta jamɗeeji andiraaɗum bagla, ha chaka saainbod mai woodi peetel kanjum fu ɗo tiggi.

Yebbam wujuki ɗon naftire ngam fadduki ɓanndu daga seekugo be nanta nyawu ,be putte ɗo wuje ha banndu to goɗɗo yiiwi, ko bo ɗo mari nyawu feere ha ɓanndu laral maako.

Kare kosmetiks guda ɗiɗi, ɗo vindi ross haɓandu kolbaji mai, jungo on ɗo jogi halesman wodi gene girin, her dow mai wodi alama layiroba fere, ha minɗ naftira ɗi ngam paune.

Yari, sarka daade be jigida, do naftira gam paunerobe do resi hado carpet, do naftira hannuppi, daade nkeesi.

"Kare" do naftire ngam nyotuki ngam suwurgo ɓandu ɓi adama do sore ngam heɓa cheɗe do naftire hako larani nyoli benanta paune ummatore roɓe, ɓukkoi ɓenanta mauɓe ɗo jnaftire wakkati ha je ɓornuki kare.

Kare paune roɓe, je noppi andiraɗum dan kunne, halagare ɗo vaagi ɗo rufi fere-fere, ɗo reesi ha dou tayiss ɗo naftire ngam waɗuki paune roɓe mauɓe be nanta ɓukkon, woodi kompilimen kat ɗo jooɗi ha seera man.

Leeso ɗo naftire ha saare ngam siutare. Ɗon naftire ha ɓaade biki, ɗo naftire ha pellel kuugal, ngam waluki e siutare. Ɗo fiye ngam soruki, heɓa cede. Ɗo naftire ha hotel, ngam ɓiɓɓe adama yaha jooɗa siwta. Ɗo naftire ha nokkure biki, ɗo naftire ha ko larani pellel ɓiɓɓe adama waalata ɗaana.

Nyebbam ɗo naftire ha gasa, rooɓe, worɓe, pali nyebbam man jungo ɗo jogi, shampo ɗo lotira hore be nanta gasa.

Chokali ɗo naftire ha sare, ɗum jamdi on je naftirta gam nyamuki, benanta nyeɗuki hunde daga taso, ko fayande, yaruki hundugo, ɗo naftire ha sare ɗo naftire ha pellel kugal benanta luɓe.

Gaasa, do naftira ngam mordi ɗum paune on jeeroube. hoore ko’erobe guda nai gotel fuddimorugo timminai, didi timmini ga gotel fuɗɗaka do seeki sendi gasa man didi woodi jungle jogi hoore gotel be nanta gilas.

Sare mahinga mahol zamanu, benanta sikiuriti kebule ha ɓandu maholman, wodi gate genastuki mota benanta lambatu ha yonde dammugal sareman.

Bagala pruv njamdi on jei ɓe waɗata ha dammugal ko nanta windo ngam fadduki sare, ko ndes sudu ha ko larani wuiɓe. Ɗo naftare be njamdi ha pelel welda, ɓe waɗa, sei ɓe wara ɓe haura be siminti, ɓe takka ha mahol, ha windo man.

Mahol saare ɗo tarni saare be nanta get daneejum. Get ɗo naftira, ngam nastuki nder saare be moota. Woodi laawol lambatu, haa yeeso mahol saare man yeeso get man.

Pindi andira ɗum flawa e turankore ɗo asbini ha leda, ɗo resi ha nange nda ɗaudi ha sera majum, ɗo naftira ngam faunuki sare, faunuki pellel kugal, faunuki lawol, ɗo hokka ɗum ndiyam heɓa mauna.

Gasa ɗo naftire ngam paune ha hore roɓɓe, ɗo more ko larani woutunki hore benanta paune roɓɓe, ɗo mora kala fere fere ko larani paune, benanta faɗɗuki hore maɓɓe daga nyau.

Machin je coste didi do naftira ngam waduki jahale, daga pellel faki nyokkure fere derkejo fere do borniri riga petel benanta salla do hokkitiri bawo do jichen derkeje fere didi bedo vawotiri hado ladis be do warira her mo hokkitiri bawo wodi bots wadi umatore ha sera benanta motoji ha yeso.

Kare kuɗe, anɗiraɗi tools be turankore. Ɗiɗo naftire ha gareji. Ɗiɗo naftire ha pellel kugal kampani, ha ko larani injiniya on huwata. Ngam festuki na'uraji be nanta habbuki. Ɗiɗo naftire on ngam heutinki kugal heuta nɗer wakkati.

Pallo ɗo waɗi ɓe koromje, fere ɗo tarni be santa tebur ha caka benanta fulawa, ha sera be tammugal, benanta tiles ɓalejum ha chaka pallo man.

Mashin kari-go, ɗo mari taya tati e nanta hore mashin. Ɗo mari ɓaawo jei ɓe hosirta kare, ɗo naftre ngam hosuki kare, ɗo naftire nyebbam, do mari batir.

Koromje do naftire ha ko larani jonde ha nder sare be nanta pellel kugal ɗon naftire katako be yadi be nanta garaji be gusa ha fiyuki koromje.

Nyiri ɗo haure be nanta takai to goɗɗo ɗo nana velo ha ngam nyama hara..Ɗo naftire ha sare, makaranta be nanta pellel kugal to goɗɗo nani velo.

Morɗi ɗo naftire ngam pawne, woodi moorɗi fere-fere. Woodi moorɗi mannga, woodi per peton. Ɓe ɗo o waɗa ngam pawne ha hoore rowɓe, ɓukkoy rowɓe ɗo waɗa ha hoore mabɓe.

Tolo tolo ɗo nder dabbaji je wari diga leddi yasi lesɗi turkiya nasti leddi fere-fere dalila ko ɓe yonata ɗum toki be nanta turankore, ɗo wurne ha sare ɗo wada geraɗe do naftre ha wurnuki.

Fiji spot, ɗerkejo fere ɗo jogi raga batminton, je fiyuki bol, nɗa bol mai ha kombi kosɗe mako, ɗerkejo mai ɗo ɓorni riga danejum be nanta salla danejum, ɗo naftire spot fiji, ngam mo sunki ɓandu hako larani fijirde.

Na'uraji nanuki sauti earpis. Ɗo naftire ha waya ngam nanuki sautu.

Gasa do naftire gam mordi do naftire gam paune robe watta paune be gasa ,be nanta mordi mingel debbo fere mori oresi rufiri dum bawo mordi gotel lova’i do noppi mako.

Alluwa, Andunki Ko Nanta Gengal Ɗo Naftire Gam Anɗunki Ummatore Ko Huwata Ha Pellel Man, Ko Fantina Ummatore Ko Fe’ata Ha Nokkure Alluwaman, Ɗo Naftire Gam Vinduki Ɓenanta Yeccuki Ummatore Gengal Ko kude Ummatore Huwata Ha Pellel Man.

Restaurant pellel nyamugo on benanta yare-yare, nda motaji ɗiɗi derkejo fere ɗo dari haɓandu mota ɓalejum. Ha ɓawo sera ɓingel debbo fere ɗo defa oɗo ɓorni riga pink benanta gele ɓalejum, habawo mako wodi himɓe ɗiɗi ɓeɗo dari.

Kare paune benanta wujuki ha ɓandu woodi pali ɗiɗi daneji benanta maɓɓode danejum ɓe jo'ini ha dou gilas woodi urdi nanduɗi benanta maɓɓode ɓaleji kanjum fu ha dou gilas woodi robajii woodi urdiji fere benanta fulawa ha ɓawo.

Ɓoggi hiite ɗo naftire ngam hosuki hiite daga pellel fere yaruki pellel fere, ɗo naftire ha pol yara pellel hosuki hite hosa ɗum yara waɗa wayarin daga pellel hiite yahuki nder ɓaade daga ɓade, yara ɗum sudu, daga kampani yahugo kampani.

Kare yaruki andira ɗum ko ka kola ɗo naftire gam yaruki ha pelel moftorde, ko sare, ko boto goɗɗo nyami wawan yara, koka kola on jenanta kan ha gongomi boɗejum be hore man silver ɗo resi ɗuɗɗum.

Leeso, ɗo naftire ngam waluki, ɓi adama ha sare, ha hotel, ko nanta pellel siutare, ɗo naftire ngam waɗuki biki, ɗo naftire ngam fawnuki ha nder sare, ɗo naftire ha nokkureji fere-fere, ɓiɓbe adama ɗo fiya leeso ngam sorra heɓa ceede, fere bo ngam naftira ha sare wakkati fere fere.

Vindo saare ɗo naftire ngam nanuki hendu ɗo naftire ngam laruki be nanta anduki ko fe’ata ɗo waɗe on ha chaka mahol wakkati maɗi.

Jawleeru hoosuki anndal ɓukkoy, anndira ɗum kilas e turankoore. Ɗo naftire ngam hokkuki ɓukkoy anndal, haa makaranta. Daɗɗum mallumjo maɓɓe ɗo dari, ɗo tiima ko ɓe janngata. Daɗɗum ɓukkoy ɗo jooɗi jannga, ɓe ɗo heɗita mo, haa nder suudu jawleeru hoosuki anndal.

Ɗo ɗum dammugal nastuki ofisru fere ko sare fere ko nukure fere, ɗum ɗo naftira dammugal ko bo madi ngam wo’utunki pellel ɗo ɗum woni get ko dammugal je ɓi’adama nastarta sare, ko ofis, ko nukure fere ko sare, lamu ɗum ɗo naftira ha wo’utunki ngam ɓi'adama nasta ɓade ko ofisru mako.

Pellel fiiji je juungo andira ɗum basket bol. Ndaɗum pellel turiki bol be nanta jamɗeji be ɗan gadina, leggal be nanta dule.

Halagare fere-fere ɗo shiryi ha pellel soruki, ha hunde fere. Ɓe taskiti ɗum takanas ngam faluki halagare. Ɗon ɓaleejum be nanta labiji pellel resuki ɓaawo man, be nanta leɗɗeji.

aguwaguwa agirik, anndiraaɗum kuwakuwa gootal, ɗo dari ɗo ɓamti hoore, haa ɓaawo may, ndiyam on ɗo waali. Min ɗo naftira aguwaga, min ɗo dura ngam hirsugo, be nanta soorugo.

Colli waɗi sudu mun ngam siuta. Nda ɗon colli fere ɗo dari ha dou curel man, gotel bo ɗo vurta. Ɗo waɗe on ha ɓandu leɗɗe, ɗo hosa gene wara waɗa sudu maaji.

Nyiiri marori, be nanta takai ɓokko, be kusel. Ɗo naftire ngam nyaamuki to goɗɗo ɗo nana veelo, marori be takai man ɗo rufi waɗi haa nder taaso andira ɗum pilet, be nanta taaso feere haa sera.

Nyebbam wujuki be nanta urdi ɗo naftire gam wujuki ha ɓandu be nanta ko larani wo utingo laral ɓiɗɗo adama, ɗo sorre ha lumo pellel soruuki kare kosmetik andiraɗum e turankore, goɗɗo ɗo naftira gam hakkilingo laral bandu mako..